Ekiyumba ekikululirwa ku kigaali kiku... kyakutukako, kirabika nga we kiri kyasuulibwa awo eggaali emu. Mu mabbali awo waliwo obutittiriri obutera okubeera ku ttale obuli mu langi eza kiragala n'emmyukirivu.

Omuvubuka ayimiridde awanise bbendera eya kiragala n'enjeru n'essimu. Akulembeddwa emmo aviirwako emabega emmotoka enzirugavu etimbiddwako bendera eya kiragala nga muyitamu ebyeru. Ku yo waggulu kuliko omwami n'omukyala abeenaanise bendera eya kiragala mm ng'eyitamu n'ekiba ekyeru bali waggulu. Bawerekerwako abavubuka abalala, emabega awo waliwo n'ebizimbe.

Essowaani y'emmere enjeru okuli omuceere, emboga n'ennyama. Omuceere n'ennyama biwoomera nnyo abantu era bangi wano baagala nnyo okubirya.

Omuzungu ali ku kyuma kikalimagezi ayambadde heediseeti mu matu, ataddeko ekijoowoowo ekya kyenvu. W'atudde mu ntebe weeriraanye ekintu ekifaanana kkapa.

Ente emmyufu ey'amayembe amanene ddala nga nkazi eriraanye akayumba akali mu langi eya bbululu akaakazibwako nga kkiyosiki. Ku mabbali wayitawo oluguudo ate eri waliyo ennyumba zirabika okuba nga zisulwamu abantu nga za mizigo ebiri okuli enzigi emmyufu ennene ddala.

Ebyombo ebiseeyeeyeza ku mazzi, bitisse ebintu eby'enjawulo, bitambulira ku mazzi agalabika okuba nga mateefu nga galimu akasana akasaamusaamu.

Kaamulali owa kiragala n'omumyufu, cucumber awamu ne kkaloti kwa kw'otadde ne wuju biri mu busero obw'enjawulo byandiba nga bitundibwa olw'endabika gye birimu.

Omuwakuzi w'enjuki ali mu muzinga aliko enjuki z'awakula, ayambadde ogukoofiira ogumubisse yenna awamu n'oku jaketi ogumubisse yenna. Ku mabbali waliyo omuddo ogwa kiragala ogulimu obumuli obweruyeru n'emizinga emirala egy'enjawulo egiri mu lunyiriri.

Emmotoka ez'obuyonjo zisimbye wansi w'ebizimbe ebinene ddala. Mu byo mulimu ekya kalina, n'ekirala kizimbe ekiri mu langi eya kyenvunvu. Mmotoka ezimu zisimbye wansi ate endala zisimbye waggulu.

Oluguudo oluyita mu mi mu miti emingi nga lwa ttaka, emiti gino gya kiragala nnyo nnyo, gyefaananyirizaako emiti gya ppayini.

Bbaasi ennene eya kiragala n'ebikuubo ebya kyenvunvu ey'ekika kya Link eyimiridde, abantu bali mukuguza abasaabaze abali waggulu, kuliko ayambadde kakobe ne kivuuvu awanise ennyama.

Envubu ezaakula ne ziwola ziri mu mazzi amateefu obulungi. Ezisinga zifulumizzaako mutwe era bw'oba olowooza osobola okulowooza nno zeebase. Envubu zitera okkozesa akatego kano kwe zikwasiza ebyokulya, oli nga bw'ojja nga tomanyi n'ozigwamu, weekanga zikubwebwenye nga totegedde.